fi palase jangekaay lah. ci biir palase bi nag mi ngi am ay nit yi jang sol sénjire jangekaay yi weex ak yu bulo ñi ngi toog ci baŋ bu àndak taabar ñi ngi xool ci kanam ci seen kanam nag mingi am ñaari nit yu taxaw góol ak jégéen jàngalakat ñi ngi taxaw di wax

xay fara ji pomputer yun togg ba pare leen teg ci kaw palaar ci booram më ngi am ganaar yuñ fiirir ba pare tekk ci boor yi pomputeer yi ci beneen boor bi ci pomputeer i mingi am beneen boor bu am lu menni mu tarr ci biiram

ñaari xale góor ak jigéen ñi ngi toox rabi seen kayti jange kayin di xool benn palas xalab góor bi më ngi siin tegla xombi ci kayti jange kaay bi xalbi jigéen ngi tamit më ngi sormbaxana ci boppam bi tegla xombi ci keyti jange kaayin

j6nit ñi ngi xooy bena t gr ak bena jgéen ñaar ci ñoom ipolis leen yene ñent yi ñi ngi sol ai tisaat yu weex kenn ci ñoom ñi sol tisaat ningi took tek kayt bi ci lupam bi bi ñoom ñëpp di xool

Palaac ci jangeekaay bi mungi am ay Haley yi jang ci biiram. Ay haley góor yu ndaw ak yu jigeen ñu ngi sol seen yireh jangeekaay yi bulo ak nuul. Neneen haley ñi ngi tahaw, ñeneen yang sëg, ñeneen yang tekk seen keyti jangeekaay bi ci kaw taable bi toog.

Li àllu la, àllu la bu am ay garab, më ngi am yooni ndoh ci diggi garab yi.

Mbaali nap pé kaay jën bi ñi ko dugal ci biir dex. Jër beneen boor bi tax ko ci garab, dex bi nak mungi am ay garab yi ko wor.

Nyate xalay góori ndaw nuge taxaw ak benn mag sen kanam mingi am benn saaku maalu bu mag bu taxaw ci perom bi mingi am jigéen bu tonke.

Ay xale ak mag ñu ngi taxaw ci seen biir mo ngi am ñett nit ñu weer ñaari mag ak benn xale góor ak jigéen tubaab ak seen xale nyu ci des ay ñgi ñu ñur leel ci seen ginna mi ngi am ay néegi ñax ak saaket.

Ñaari doomi karot yu mag ñu ngi tege c kaw booli kawsu bu ndaw bu weex. Bowl bi mu ngi am loxo bu koteer ci kawl ñaari doomi karote bi mingi am keyt bu fatay keyt bu ndaw bu weex ci kaw keyt bi ñun fa bindi karot ci suuf bi ñun fa bindi téemeeri dala si.

jëntu mag bi ñu ko feeril tekko ci kaw salaat ci kaw salaat bi magi am soos menees tamate kakumba nen ak liman bun frex ci kawaw

Ay bang yu mag yu ñuul yu tahalanteh nung leen teg ci bénn buntu bitik. Bitik bi nag mëngi ubbéeku ci biir mëngi am ay kays ci carton.

Ci palaac ci jàngeekaay bi më ngi am nit ñi jàng nu sol seen jira jàngeekaay, tok ci kaw baŋ, teg seen key yi ci kaw taable. Ci seen kanam më ngi am jàngalekat bu tahaw ak benn jàngkat nu yi wax tey dara tamit seen loho.

Ñett nit ñu ngi tahaw nlangalanteh ñaari jigèen yu weex ak benn góor bu ñuul bu tahaw ci diganteh ñaari yi ñoom nag ñu ngi tahaw ci weti gèej.

tali bi më ngi am ñenti auto yiy daw ci kawam ñaari auto yiy daw di ñëw benn auto biy daw di dem benneen auto biy jàdd di dugg ci biir ci pégg tali bi mëngi am ay tabaxi taax yo xamantene ci seensuf bitig la

tali bi më ngi am ñetti auto yiy daw ci kawam ci benn kota bi më ngi am auto bu xawandaw bu weex buy daw diñoo ci beneen kota bi më ngi am ñaari auto benn auto bu mag vaal bu xonk buy daw nekk ci kanam ci ganaaw më ngi am taxi bu nekk ci ganaawe

Jigéen bi mëngi tahaw sol robb mbasnge bu guddu bu am loho yu gaat. mëngi sol teg ci kaw boppam bi, teg bu guddu. takk jaarom, defar kanaman bi, takk chenn ci baatam bi, teh kalpeh ci lohom bi, jël benn lohom bi tekk ko ci kaw tegam bi.

Góor bi mëngi taxaw di wax sol yere bu bulo ci yaramam bi më ngi tee maige ci loxom bi bum jubla ci gémbeñambi taxaw di wax ci gannaawam mëngi am benn jigéen bu fa tonke.

Naari nattekaay nungi tehgeh. Natteekaay bu jëkk bi nak, ci bop bi më ngi am lu honku ak luñuuw, ci buum bi më ngi am lu nete nu defa bindi yu ñuul ci kawam. Natteekaay bu nekk ci gannaaw nak më ngi am lu nete ak luñuul ci boppam bi, ci buum bi më ngi am lu nete, ci kaw buum bi ñum fateef ay bindi yu honku ak yu ñuul.

Ñett Haley ndaw nu ngi foh. Benn haley bu jigéen bu ndaw ak ñaari Haley yu góor yi ndaw. Mu am benn haley bu góor bu ndaw bi, mu ngi toog ci kaw puno bu ñuul. Benneen Haley bu goor bi ak haley bi jigéen bi nu ngi toog ci kaw suf. Haley bu jigéen bi mum mi ngi tëdd ci kaw suf si.

Lii pakketi carton yu paracetamol la pakketi carton bi nag mu ngi am loho bu ko tèeh. pakketi carton bi nag ci kaw më ngi am lu weex nu ngi fa bindi, bindi yu mag yu bulo. Ci digi bi më ngi am lu honku nung fa bindi paracetamol bindi yu nete. Ci suf tamit më ngi am lu weex nung fa bindi bindi yu sew yu honku ak yu bulo

Jëréom benn Haley góor yu ndaw nu ngi tahaw ak benn haley bu góor bu mag, ci noom haley bu gòo bi mag bi ak benn bu hawa mag bi ñu ngi teh kayte bun ubbi ñeneeni ñi ngi tahaw tée wun dara.

Haley bu jigéen bi mungi tahaw so rob bu guddu bu mbasen bu ñëw benn loxo ci yaramam bi, mu ngi sol tek ci boppam bi, defar kanamam bi. Benn loham bi mungi ko jël tekk ko ci boori weenam bi, beneen loham bi mung fa teeh calpeh, mungi takk ñaari loham yépp.

Ñaari daal bux wuy góor ñi ngi tehgeh, ay bux yu beets. Ci bux su yi nag seen yaram bi ci kaw mëngi am lu ñuul ak seen laas yu ñuul, ci suf mëngi am lu weeh.

mboolo bi mungi am ay góor ak jigéen seen biir ñoom ñëppa ñi ngi jëmale benn ween ci seen biir tamit mi ngi am ay tëggkati sabar ñi ngi tëgg ñeneeni topp seen gannaaw ñeneeni nekk seen kanam

Jigéen bi mu ngi toog, ci boppam bi ñung fa letu, lettu tubaaley bum yokk ay mess. Mu jël letu bi yeneen bi mu wàchey ko ci kaw kanamam bi, yeneen yi mu wàchey ko ci gannaawam, yeneen yi mu poff ko ci digi bi.

Ay góol ngi taxaw bu xool yina ñaari góor gi tee mësini bayekaar bu feen loxa. am gool bo xamantane më ngitee mësin bi di rëdd ci suufsi , keneen ki mën koy waxal tée myk fi loxam be.

Pakkati karton yi garab bi nak, ñun fa tekk si kaw dara, si kaw karton yi garab bi nak mingi am lu weex, ñun fa bindi, bindi yu ñuul, yu rey si kawam, si boori bindi bu ñuul bi, më ngi am lu xonxu, ñun fa bindi, bindi yu weex, si suufam nakk ñun fa def lu bula, ñun fa bindi ay bindi yu weex, si ranam ñun fa bindi ay bindi yu ñuul

Ñaari këw su dalla yu góor ñi ngi tehgeh, dall këw su yu góor yu ñuul seen yaram bi yépp ñu ngi ñuul.

Ci biir nékk bi mu ngi am ay bang yu mag, ci kaw bang yi mag yim mungi am ay ngegenai ay bang seen kaw, ci digg bi mu ngi am am taabul bi sokola mu ngi am lu nekk ci kawam, nékk bii mungi am téle, tele bi mu ngi tegé ci kaw taabal.

ñaari pat dall carax bi jigéen ñu ngi tegu ni seen yaram bi mëngi am lu sokolah lu am bindi yu nete ci kawam ci kawa dall bi mëngi am lu nete ak lu ñul ci kawam

Ci biir boole kawsu bu daw bi më ngi am gerteh. Gerteh buñ wàl ba pareh tekk ko ci biiram . Gerteh bi ñung koy ooye gerteh noflaay.

Nungi teglanteh ay mool, ay mooli suf yu honk ak mooli siment yu weex waaye mooli sufi honk ye nak ñoo gëna bar. Ci kaw mëngi am mooli suf bu fert mooli siment bi tamit më ngi am bu happateku.

Ñaari bang yu mak ñu ngi tege, ay bang yu mak yu neeg. Seen kaw nu ngi am ay ngegenaa yu bang, seen boor nag mu ngi am lali kapu bu mag bu tégé tamit. Lali kapu bu sokala mu ngi tege ci buntu betik.

Jigéen bi mu ngi tahaw sol yireh chup, yireh chup bi nag mun ko ñaw sipa bu gudd ak daggit. jigéen bi mu ngi sol tekg ci boppam bi, teg bu ñuul, teg bi nag mun ko puf ci digi bi am lumn wachee ci gannaaw. Jigéen bi nag mu ngi poosé ay waye yu weex teh kalpem bu ñuul di hoool ci suf.

Janha bi mungi tahaw moyu, sol yire rob bu mbasee bu sokola bu guddu. Mu ngi def tek ci boppam bi, defar kanam mam bi.

Jigéen ak góor nungi tahaw sol otees. Jigéen bi mu ngi def teg ci kaw boppam bi, defar kanamam bi, sol chenn ci baatam bi, sol dagit ak sipa, tee kalpeh ci lohom bi. Góor bi nag mu ngi sol mbahana bu weex ci boppam bi, sol weer ci kanamam bi, sol haftaan bu guddu. Jigéen bi mu ngi jël loham bi tek koci lehhi góor bi.

Jigéen bi më ngi tahaw teh ndi gamg bi sol mbasin bu bulo ci yaramam bi, mbasin bi mu ko ñaw daggit ak sipa bu guddu. Takk cheen ci baatam bi, defar kanamam bi, sol tek bu gàtt ci boppam bi. mëngi tahaw ci kanamu tele bun tey ci méer bi.

Ñaari goor nu ngi tahaw ci kanam oto bu mag. keneen ki mungi sol mbahana sol mbub bu bulo, sol tubey jiin. Keneen ki mu ngi tahaw moom tamit, sol mbahana bu weex, mbub bu bula ak tubey bu ñuul.

Ay Otto ñi ngi taxaw, ci Otto yi taxaw ñi ngi am benna bu xonxu, ñaar yu wèèx ak ñaar yu ñuul.

Si kaw palaat bu wèèx mugii am ñénti doomi patat yun baxal ba pareh tek ko ci kawam. Patat yi nak ay patat yu xonxu lèèn mu am benna bo xamanteh ni ñing ko xawa xoli.

Ci biir jàaka bi mi ngi am ay nit yu togg ci biiram, ay góor paayyi gëna bari seen birr, mu am ñu tog ci basaŋ, am ñu togg ci kawbaŋ, seen diggi mi ngi am benne góor bu taxaw, sol tiisaat bu weex, tubey bu ñuul, ñi ngi am benne jigeen tamit bu togg ci kawbaŋ ci seen biir, më ngi sol tiisaat bu weex ak musoor bu nete.

Jigéen bi mu ngi taxaw, mi ngi tàkk sër ak mbubu bu amul loxo, si boppam bi mum fa letti wàcce ko si kanam, si kaw letii mum fa tek petaaw, më ngi takk musoor si kaw leti yi, jël cax sol ko, càx bu xonxu, si mbubam bi mum fa def ñaari leket si boori weenam bi, si kaw leket bi mingi am ay petaaw si ndiggéen bi, mingi am per bu mag bum fa takk, mum fa def ay leket, më ngi taxaw tiye ñaari lekket.

Ci biir géej bi më ngi am ay bato yu nekk ci biiram, mu am benn batu bi ñëw më ngi épp ay nit ci suuf ak ci kaw di jub lu di ñëw. Ci yoon bu miy jublu mu ngi am ay nit yufa taxhaw, ay góor. Am beneen góor bu tahaw mu ngi wéeru ci kaw bari go.

Jigéen bi më ngi lett lett rawensey yu sew ci boppam bi. Lett rawensey yi nak mën leen dajale, lett leen lett bu digi ci seen chat bi, ñaari lett yu diji. Jigéen bi nak mëngi takk jaar sol cheen ci baatam.

Juróom ñaari jigéeni meer ñi ngi taxaw si tool bu am ñax, yore seen kobi di kobi, juróom benne yi ñu ngi taxaw si ganaaw, kenna kangi taxaw si kanam, ku taxaw si kanam mingi yekati kobiyem bi si kaw.